Aanafaalama yiimeno ohaya kala ya topola iimeno yawo paungundu shi ikwatelela kethimbo ya kunwa opo shi kale oshipu kuyo kutya oshimeno shino nenge iimeno mbino otayi pumbwa omeya nenge uuhoho wu thike peni.

Muuyuni wopaife aanangeshefa yiimeno ohaya kunu iimeno oyindji opo ya vule yeyi landithe yo yi ilikolele mo iisimpo yawo ya wape yii kwathe nayo, yo ethimbo limwe ohaya gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana yomomudhingoloko.

Ohashi kala shasimana okweenda omahala gayooloka nokutalelapo ,wutale nkene uunshitwe wayoolokathana omahala momahala. Ano omahala ngono ganika ombuga , ngono ihaaga mono omuloka gwagwana , ohaga kala gena iimeno iishona.

Muuyuni wo payife ominino dhomeya odha andjakana ano aanafaalama oya longo ondunge opo ya kuthe ominino ya andjakaneke wo miikunino yawo shoka sha ninga oshipu opo ya tekele iikunino yawo.

Oohii odhili onga iipalutha dho odhili onga oonzo dhiiyemo moshigwana. Omuntu owa pumbwa okulya oohi dha gwana opo olutu lwoye lu kale lu na uukolele wagwana.

Uuna omvula ngele ya loko, ohayi talamitha omeya momadhiya, momilonga oshowo mpoka apehe hapu kala puna omeya. Ohamu adhika nee iimeno ngaashi mbyono haku tiwa omavo oshowo omanenge.

Uuna omuntu nenge ehangano lyina iimaliwa ohali kala lina ehala tali monika nawa okuza kombanda sigo omeni pomudhiingoloko oha vulu oku kunapo omiti dha yoolokathana dhono tadhi monikitha nawa ehala.

Miikunino yiinamwenyo omuna iinamwenyo yayolokathana ngaashi onduli. Onduli oya simana noonkondo oshoka ngele yadhipagwa aantu ohaya monoko onyama nosho woo oshipa shono hashi ndulukwa oonguwo, oondjato, omapaya nosho woo omagala nayilwe.

Omahala ngono ga nika oondundu nenge nditye omamanya omo mono hamu adhika unene oonzo odhidji ngaashi omungombolo nosho wo okawe mbyono hayi landithwa opo oshilongo shi imonenemo iiyemo shiwape shitunge wo oshilongo shasho.

Aanangeshefa oyendji oye li ha ya landa iinamwenyo okuziilila komahala ga yoolokathana, opo ya kale taye yi sile oshipwiyu yoyi hile aataleli, uuna aataleli taye ya ohaya futu naampono mwene gwehala ndyono oha imonene iiyemo.

Aanafalama ohaya tekula oongombe dhomaludhi nomaludhi. Unene oongombe dhono dhomalwaala omatokele nomaluudhe, ohadhi tekulilwa omahini. Ano omunafalama ohedhi muna dhi ze omahini a wape e ga landithe ye iimonene iiyemo.

Momahala ngono mwa nika omithitu ohamu kala mu na omiti omile, mo ohamu kala mwe enda oonzo dhomeya ethimbo limwe, ano hapu tondoka omeya kehe ethimbo. Aantu ohaya ningi po ihe oontopa dha ningwa miiti, opo ya vule okuya kehala ekwawo.

Muuyuni wongashingeyi aanafaalama nenge aanamapya oyendji ohaya longitha omambakumbaku onga okupulula nenge onga Iiyenditho yi ikwathe nayo opo iilonga yi ninge iipu kuyo.

Aanafaalama oyendji ihaa inekele we unene omeya gomvula. Ohaa tula mo ominino miikunino yawo, opo ya vule oku kala taa tekele omeya uuna kaa ku na omvula oyindji.

Omahala gomathuwilo ogeli ga simana, omo mpoka omuntu ha vulu okutsakanena ko naantu ya yoolokathana, e to vulu okupanga uukume nayo. Tamu tameke okutulilathana mo omadhiladhilo taga tungu monakuyiwa.

Muuyuni wopaife aantu oyendji nenge aanangeshefa ohaya longitha omashina ga yoolokathana onga ge li taga sile iimeno nenge iikwamboga yawo oshimpwiyu, opo yi ninge oyindji yo ya wape ye yi landithe nawa.

Aanafaalama yoohi oye shi okupandulwa, oshoka ohaya gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana yomomudhingoloko yo ohaya mono ontseyo ya nkene oohi hadhi munwa.

Omvula ngele ya loko ohayi eta omauwanawa ogendji ngashi omeya ngono haga longithwa kaantu miinima oyindji ngashi oku yo ga oshowo okunwa. Momeya mono ohamu kala wo oohi dhono dhili ipalutha yoshigwana.

Aantu oyendji oye li haya tekula oondjuhwa, ndhono dhi li onga omalunza giimaliwa yawo, osho wo iipalutha yawo, ano ohashi kala oshipu kuyo okutekula oshoka ethimbo limwe oha kala a mona uunongo nontseyo okuziilila koskola.

Omahala ngoka ga nika ombuga ano ngoka gaa na iihwa ihaga mono omeya gomvula lela oshoka iihwa oya ta likako onga oyo ha yeeta omvula yo nombepo ohayi kala oyindhi kombinga hoka.

Uuna waya pomahala ngono ganika ombuga nenge oondundu ohapu adhika iimeno mbyono yafa omandombo ano mbyono hai pungula omeya oshoka hayi kala yina omakota omanene oshowo omafo omanene.

Omuntu owa pumbwa okukala wu na olukalwa lwoye talu monika nawa naasho wu li mo owu limo wuuvite ombili. Molukalwa lwoye namu kale ihe mu na ombete yokulala, iitafula, iipundi noshowo ya payindwa tayi monika nawa.

Omahala ngono ganika oondundu nenge omamanya, oko hono aantu paife ha tu adha kwa thanekwa shono shali hashi ningwa nale kaantu yonale na nkene kwali ha ya kalathana nomalukalwa gawo oko kwa li haya kala.

Etameko aluhe ohali kala edhigu. Uuna aantu yahala okumuna iinima ngaashi oohi, tango ohaya fulu oshilambo moka tayeya yatule omeya yoya vule oku tulamo oohi yawape yedhi tekule.

Aanafaalama oyendji yiimeno oyakongo ondunge opo yatule mo ominino miikunino yawo shoka sheya ningile oshipu opo ya wape okutekela iimeno yawo ethimbo nethimbo.

Aantu oyena uunongo wa yoolokathana moku yula nenge moku kwata oohi. Yamwe ohaa longitha oonete yedhi ninga iimbamba nayamwe ohaa longitha iishongo nosho woo omandolo opo ya wape ya kwate oohi.

Uuna omvula ya loka nawa oha yi etelele efundja ndyono ha li etelele oohi dhono dhi li onga iipalutha yoshigwana osho woo enzo lyiiyemo. Ano aantu oha ya longitha ompito ndjoka opo yi iilikolele iiyemo osho woo iipalutha yawo ngele omvula ya loko.

Uuyuni wopaife omuna oongeshefa dhomaludhi ga yoolokathana mono mwa kwatelwa ongeshefa yoondjuhwa, mono omuntu eli ta munu oondjuhwa onga iipalutha nenge ta landitha opo iimonene iiyemo ye.

Oondjuhwa odho oludhi lumwe lwiikwamawawa ano aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa ontokele dhono hadhi vala omayi ngono ge na oshilonga nogeli iipalutha yoshigwana. Omuntu oto vulu okuga landitha opo wiimonene mo iiyemo yoye wu wape wiikwathe nayo noku landa iipalutha yoondjuhwa woo.

Uushitwe osho oshinima oshikumithi, oto adha omahala gamwe ge na omeya, gamwe kage na omeya go oga nika oondundu, ano shino ohashi kala oshiwanawa oku talelapo omahala ngono ngoye utale nkene uuyuni wu li.

Emuno lyiikwamawa ngaashi oondjuhwa , osho oshinima sha simana. Oondjuhwa ohadhi tu pe onyama uuna dha dhipagwa. Omalwenya gadho ohaga vulu okuningwa iikusinga hoka ho tula ko omutse gwoye uuna tothuwa po.

Aatekuli yoohi ohaya kala yasa oshimpwiyu kutya oohi odhina tuu omeya ga yela nawa, ohadhi pewa tuu iikulya yomondjila opo dhi wape dhi koke dho dhi kale dhina uukolele, dho dhi ninge iipalutha yoshigwana yili mondjila.

Iikwamboga oyina iitungithilutu yasimana, oshoka uuna to li iikwamboga olutu loye ohalu kala luna oonkondo. Ino pumbwa kehe esiku toli ashike onyama aaawe thimbo limwe lya iikwamboga.

Moshikunino shiinanwenyo oha mu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana. mbyono yi li mo ta yi silwa oshimpwiyu, onga miikulya, okomeya oshowo okupewa omiti ku kwashilipaleke kutya iinamwenyo oyi na uundjolowele.

Iinamwenyo ngaashi oongombe, odhili dha simana oshoka, ohadhi gandja onyama uuna dha dhipagwa. Oshipa shadho ohashi longithwa okuninga oondjato, noshowo okuninga oongaku dhakola lela.

Aantu oyendji oyena omikalo odhindji nkene yena haya humbata oohi okuza koshitopolwa shimwe okuya koshitopolwa oshikwawo yo yafale kuundama ya vule okudhimuna dho dhiwape oku adha ethimbo lyokukwatwa yavule yedhi kuthemo dhininge iipalutha yawo.

Aanafaalama oyendji yiimeno, oya kongo ondungedhiladhilo opo ya keelele iimeno komutenya ngono hagu kala gwa hanya ethimbo limwe. Ano oya tula ko oonete kombanda opo dhi keelele oonte dhimwe dhaaye mo.

Iimeno opo yi kale yina uundjolowele nenge yi vule oku liwa kaantu ethimbo limwe aanangeshefa nenge aanafalama oha yeyi kelele koonte dhetango dhono hadhi kala dhina oonkondo ano ethimbo limwe ohaya tula ko oonete kombanda yiikunino yawo opo oonete dhi kelele oonte dhimwe dhaa ye kiimeno.

Oshili shasimana oku tekula iinamwenyo yomomeya. Ngaashi oohi dhi wape dhi koke dhi ninge iipalutha. Ngoye wu wape oku dhi landitha wu imonene mo iiyemo yoye wi ikwathe nayo.

Oshinamwenyo shono haku tiwa omule keena omatako oshili sha tali kako sha nika oshiponga moshiwambo. Ano ngele sha monika aluhe ohashi ningilwa omuyonena paku dhipagwa.

Muuyuni woshinanena aantu ihaya longo we nuudhigu uuna taya yulu nenge taya kwata oohi ohaya longitha oonete dhoshinanena. Nalenale aantu oya li haya longitha iishongo nenge omandolo, opo yi imonene iipalutha yawo yoohi.

Uuna omvula ya loka nawa uuntshitwe otowu imonene oshoka ohawu kala wa ziza nawa go nomeya ohaga kala geli apehe mpoka pena oonzo ga talama nawa.

Aanafalama oyendji oya andjakaneke ominino miikunino yawo, opo ye shi ninge oshipu uuna ethimbo lyokutekela iimeno yawo lya thikana.

Muuyuni woshinanena, aanafaalama oyendji ihaya longo we nuudhigu. Iimeno oyindji oya kunwa nokashina, ko okashina hoka ohaka kala taka sile oshimpyiyu, ongele ano oku opaleka nenge okutekela noku gandja iikulya.

Aatekuli yamwe yoohi oya tunga oondombe, moka ya tula mo oohii, yo ta ya tula omahemele po mbanda ye ga uulula uumbululu. Sho nee omeya ta ga zimo ta ga ziya ngeya, oohi ohadhi kala tadhi dhana dhanyanyukwa ta dhiti omvula ta yi loko.

Owuli wa hala oku ninga omunangeshefa goondunda dhoku hiila? ano ilandela evi lyoye opo wu wape oku tunga omalukalwa gokuhiila ngoye wi imonene iiyemo yoye.

Omamanya ogeli omaludhi gayooloka, opena ngono haga vulu okulongwa omunoko gopawunongononi oshowo okuninga oodhopi naangono haga vulu okuningwa omamanya goongodhi.

Uuna omvula ya loka nawa, omeya ohaga etelele uuwanawa owundji ngaashi oohi ndhoka hadhi ningi osheelelwa. Omuntu ota vulu wo okudhikwata ye a wape edhi landithe ilikolele iisimpo ye.

Omahala ngono ganika oondundu nenge omamanya, ohaku pile omuntu omutenya uuna waya ko oshoka kuna mpa togondjo kakuna omiti, ko ohaku kala omwiidhi omufupi lela.

Omahala ngono gokusila iinamwenyo oshimpwiyu ohamu a dhika iinamwenyo ngaashi oonduli dhoka hadhi hili aatalelipo yo ya tale kutya oonduli dho dhene odha tya ngiini naanaa.

Uunafaalama wiikwamboga owu li wa simana. Ano iikwamboga oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu ngaashi okupewa uuhoho wa gwana, omeya oshowo okushigwa komutenya, opo yi wape yi koke yi na uukolele.

Omeya oga simana, oshoka oho vulu oku adha mo oohi ndhoka dhi li onga iipalutha yaantu niinamwenyo yilwe. Omeya ohaga vulu okulongithwa okunuwa kiinamwenyo yimwe oshowo okulongithwa kaantu.

Iinamwenyo ngaashi oongombe, odhili dhasimana oshoka ohadhi gandja omahini, Ohadhi gandja oonyama osho woo oshipa shawo shono hashi longithwa okuninga oongaku, omapaya, omagala osho woo oonguwo.

Oshili sha simana opo wu mone ontseyo yankene wu na okukuna iimeno, wu wape wu tameke ongeshefa yoye wu imonene mo iiyemo yoye mbyoka to vulu okwiikwatha nayo.

Omahala ngono ga nika omamanya nenge nditye oondundu ohamu adhika iikwamevi oyindji ngaashi okawe, ongopolo nayilwe oyindji mbyoka ya simana muuyuni wopaife.

Iimuna ngaashi oongombe odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, oshoka ohadhi tupe omauwanawa ngaashi onyama, omahini oshowo oshipa shono hashi longithwa miinima oyindji ngaashi oonguwo, oongaku, omapaya oshowo omagala.

Aanafaalama yoohi oya li ya mono otseyo ombwaanawa yokutekula oohi paungundu yo ya wape oku dhi pa iikulya ya gana, noya tale dhoka dha a dha okuliwa.

Aanafaalama yopaunongononi mboka haya kunu omiti, oya kongo ondungendhilandhilo ya tule ko oonete kombanda yiikunino yawo, opo ya keelele iimeno yawo yaase komutenya.

Omahala ngoka ga nika oondundu nombuga, ihamu kala mu na omiti odhindji. Ohadhi adhika owala mpake naa mpeyaka todhi mono owala omalupita, go nomwiidhi ohagu kala omusho, sho osha ninga oshidhigu okukalamwenyo kwiinamwenyo yaa moka.

Moshikunino shiinanwenyo oto adha mo iinamwenyo ngaashi oonkoshi ndhono dhi li onga ooyene yokuti, oshoka ohadhi tidha iinamwenyo iikwawo nokuhupa muyo . Ohadhi li ashike onyama.

Esiloshimpwiyu lyiimeno olya simana ngaashi okuyi tekela omeya gagwana ngono gena uundjolowele itaga dhipaga iimeno oshowo oku kala ya pewa uuhoho wagwana nawa.

Omahala ogendji gomatalelepo nenge gokuvululukilwa aantu ohaya kala yena uundunda wawo wuutenda moka haya lala opo yiikelele kiinima oyindji ngaashi: okombepo, okiilikama , okomvula nokomutenya.

Miikunino yiinamwenyo omuna iimuna ngaashi oonduli ndhono dha pumbwa okusila oshimpwiyu , oshoka ohadhi gandja onyama oshowo oshipa shawo shono hashi longithwa okuninga oonguwo na yilwe oyindji.

Iinamwenyo ngaashi oondjamba odhili dha pumbwa oku silwa oshipwiyu no ku tulwa megameno lili nawa. oshoka odha pumba dho ohadhi gandja onyama, ooniga osho wo oshipa.

Omahala ngono ga nika oondundu nenge omamanya oge li ga simana molwaashoka ohamu adhika iikwamina ngaashi okawe oshowo ohamu vulu okuningwa eloya lyopashinanena.

Muuyuni wopaife aanafaalama oha ya longitha uushina mboka woku tonyagula omwiidhi, opo ye ke gu pungule gu wape ya tekula iimuna yawo uuna okwenye kweya.

Muuyuni woshinane, aantu ihaalongo we nuudhigu uuna ngele ya hala oku longekidha evi lyawo. Ohaa longitha omambakumbaku ngoka taga vulu okufula puukukutu opo ya wape oku longekidha evi.

Muuyuni woshinanena, aanafaalama mboka haya kunu iimeno yopashinanena, ohaya tulako oonete kombanda opo ya keelele omeya ngono tagayi miimeno kaaga kale ogendji, oshowo iimeno yaapye komutenya uuna oonte dhetango dha dhiginina.

Oshili shasimana komutekuli gwoohi opo aka le ta pe oohi iikulya yomaludhi gayooloka, mbyoka tayi opalele oohi, ye awape oku thela kutya oohi odhili momeya ga yela nawa.

Aanafalama oyendji oya toto iikunino yawo pooha noonzo dhomeya . Opo ye shi ninge oshipu oku kutha omeya popepi ya ete kiimeno yawo.

Aanafaalama yomatama ohaya tekula nokusila oshimpwiyu omatama gawo. Uuna omatama omazizi ngawo otashiyi omagongwa. Uuna omatama omatiligane ngawo otadhiti ogaadha okulikolwa gaka landithwepo.

Miikunino yiinamwenyo ohamu kala iinamwenyo ngaashi oonduli, ndhono dhi li dhimwe yomiinamwenyo mbyoka ya pumba. Ohadhi kala nee unene pooha naampoka pu na oonzo dhomeya, opo dhi vule dhi ikuthe enota.

Aanafaalama yiimeno yeshiningi oshipu, opo ya kune iimeno ya wo yi li momikweyo ya wape ya tule mo uupipe womeya, mpoka ya ulula uumbululu uushona ya wa pe ya teke le iimeno ya wo nuupu.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa odhili dhasimana moshiwambo, kehe egumbo olya pumbwa li ka le muna oondjuhwa, shaashi no oya talika ko onga onyama yaayenda shaashi oha ye dhi dhipagelwa.

Oshi li sha simana opo wu kale omitalelipo wu talele po omahala ga yooloka ngaashi ngoka gomatondokelo gomeya wu tale nkene uunshitwe wu li.

Uushitwe owa yoolokathana. Omahala ngono ga nika omamanya nenge oondundu, ohamu kala muna omakololo, ngono tovulu oku adhahako iinamwenyo, tayi igamene kuutalala, oshowo opo yaapye komutenya.

Aanafaalama oyendji oya tunga uundombe moka ya tula oohi, moka haye dhi pe iikulya, oshowo okudhi sila oshimpwiyu kutya odhi na omeya ga gwana nawa go oga yela ge na uuyogoki.

Aanafalama yiikwamboga yopaunongononi ohaya kunu iikwamboga oyindji opo yawape okwaandjakaneka uuyuni awuhe yo yi ilikolele iimaliwa noya gandje iilonga woo.

Opuna omithitu dhimwe dhoka muna ominkanka dhoku tondoka omeya nenge nditye oonzo, mo ohamu kala mwathita mo kashi shi oshiwaanawa oku enda ongoye awike.

Omahala gomatalelepo, unene ngoka ge li mombuga nenge kooha dhombuga ohaga kala omawanawa, oshoka konyala uunshitwe owundji ohowu mono, oshoka mombuga ohamu kala mwa yela mo omu na ethano ewaanawa.

Oondjamba odho iinwenyo yimwe yo paushitwe yina ombili ohayi dhana noomavi una ya nyanyukwa tayi longitha omukati gwawo opo yitule omavi pamukalo gwokuthana.

Oshi li sha simana, opo wu kale to ende omitumba dha yoolokathana ndhono dhi na sha nongeshefa, opo mu itulile mo omayele ge na sha noongeshefa nankene ongeshefa yi na okweenda nankene wu na okulongitha oshimaliwa shono to mono mo.

Uuna omvula yaloko omahala ngono ganika omamanya nomithitu ohamu kala muna omeya taga tondoka galamba oondjila dhomeya dhono dhopaushitwe.

Iimeno yopaunongononi oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu onga okupewa uuhoho wagwana omeya ga gwana oshowo oku keelelwa komutenya opo yi wape yimene yina oonkondo yo otayi vulu oku liwa kaantu nokiinamwenyo.

Oshili shasimana opo omuntu wuteme omulilo oshoka anuwa ohagu keelele oombepo odhindji ombwiinayi kutya nee otadhi zi mewangandjo nenge palwe. Okutema omulilo okuli haku e ta elago.

Omahala ogendji ngoka goku thuwila nenge goku mwenyekathana ohaga keli geli uunene pooha nomeya, shaningilwa oshiwaanawa kaantu mboka uuna yeli pooha nomeya mpoka ohapu kala tapu zi okapepo okatalaala nawa, ko nomadhiladhilo ohaga kala taga longo nawa.

Uudhila owuli pamaludhi gayoolokathana. Opuna uudhila mbono hawu hunguna omipya po opuna mboka hawu hunguna omalago wo ohawu gandja nenge ohawu zi omalwenya ngoka haga longithwa miinima oyindji ngaashi oku pupula ontsi.

Muuyuni aantu ohaya kwata oohi, taa longitha oonete dhi na uumbululu wo ku pita omeya osho woo uuhi uushona, wu wape wu koke, wo waadhe ethimbo lyoku munwa .

Aatekuli yoohi oya tunga uundombe mo no ya tula mo oohi nomeya, yawape okusila oohi oshipwiyu onga okugandja oohi, yo ta ya tala ngele ota dhi koko uuna dha adha ethimbo lyokuliwa.

Uunshitwe owa simana molwaashoka ngele owende totala omahala gamwe oto adha omahala ngoka gena omagwo nomatondoko gomeya. Ohaga zi mevi nenge momanya guuka koombinga noombinga . Omahala goludhi nduno ohaga hili aatalelipo yeye yatale nkene taga ningi omayinyengo okuza mevi nenge momanya.

aatekuli yoohi oya kongo edhiladhilo, opo ya dhindhilike uundombe moka haa tekula oohi dhawo, yo ya mone kutya odhini dha adha ethimbo lyokuliwa nodhini hadhi pewa iikulya yoludhi nduka noshowo.

Okusila oongombe oshimpwiyu osho oshinima sha simana oshoka oongombe opo dhi wape dhigandje omahini ,onyama noshipa shina uukolele .

Omeya oga simana. Momeya oha mu kala mu na iinima oyindji ngaashi oohi. Omuntu oto vulu okudhi kwata to tula mo owala onete ngoye wu wape okuyula oohi dhoye.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa odhili dha simana, oshoka ohadhi tupe onyama ndjono yili ya talikako onga oshipalutha sholutu.

Uuna omvula ya loka ohayi eta efundja, ano omeya ogendji ngono haga etelele omawuwanawa ogendji ngaashi oohi. Aantu ohaya longitha ihe oonete opo ya wape ya kwate oohi onga iipalutha yawo.

Owuli onga omunafaalama? Ano ikongela nenge ilandela embakumbaku lyoye opo shikale oshihwepo kungoye wuninge oshiyenditho shokukala moofaalama oshowoo okupulula pethimbo lyoondima ngele lyathikana.

Omahala ngono ga nika oombuga nenge omamanya ohamu kala mu na iimeno iishuushuuka yo nombepo ohayi kala onene oshoka kayi na nokutya otayi keelelwa koshike.

Aantu oyendji ohaya longitha omikalo odhindji dhokuyuula oohi. Yamwe ohaya longitha oonete ndhoka hadhi yulu oohi odhindji . Shika ohashi ya ningile oshipu opo ye kedhi shingithe yi imonene mo iiyemo yawo.

Omahala ngono ganika omamanya , olundji otwaadha mo moka hamu tondoka omeya , ano muna oondjila dhomeya. Oshiholelwa ongaashi omulonga ngoka guli moNamibia hagu ithanwa Fish River Canyon.

Omahala ngono ganika omamanya nenge ombuga, ohamu kala muna iimeno oyindji yasa omutenya, oshoka oonte dhetango ohadhi kala odhindji, yo nomvula ihayi lokomo naanaa.

Omahala ngono ganika oondundu pethimbo lyomvula oha mulokwa omvula onene shi vilithe omahala ngono kaagena oondundu.

Omahala ngono ga pumba omiti ohashi kala sha simana opo aantu ya tsike mo omiti dhi wape dhi mene dho dhi kale tadhi gandja omuzile nenge iiyimati mbyoka hayi ziko ngele omiti odhiiyimati.

Omahala mono ha mu kala aantu yokutalela po nenge yomathuwithilo gomayinyanyudho ohaga kala taga monika nawa. Oha mukala moopalekwa nawa mo oha mu kala mu na omiti tadhi gandja ethano eewanawa.

Omahala gomathuwilo oga pumbwa okukala ga opalekwa, go taga monika nawa. Oto vulu okukuna mo omiti, ndhoka tadhi hili aantu, opo ya kale mo, osho wo mu kale okamwiidhi okashona ka ziza nawa.

Omahala ngono ganika oombuga nenge omamanya ohamukala muna iimeno mbyono yina omakota omanene,.omafo omanene go omafupi opo yiwape yipungule omeya oshoka koombinga hono ohakukala kwapupyala shinene.

Iikwamawawa oyo iinamwenyo yasimana, ngaashi oonkanga, oshoka ohadhigandja onyama oshowo omalwenya ngoka hagalongithwa okuninga omatalashe, iikusinga nayilwe oyindji.

Omamanya ngono haga adhika moondundu oga simana pethimbo ndika lyoshinanena, oshoka ohaga longithwa okuninga uuyaha womakuma, oshowo omamanya gomoongodhi nayilwe oyindji.

Okutekula iinamwenyo yomomeya osho oshinima sha simana ngaashi oohi, oshoka ohadhi tu pe iipalutha osho woo oku gandja iiyemo kwaamboka ta ye dhi tekula.

Aanafalama yoohi mboka hayi dhitekula ohaya kala yena uundombe wadhidhilikwa oonomola opo shikale oshipu yatale kutya oohi dholudhi luni dhili mokandombe hono no hadhi pewa iikulya yoludhi luni.

Aantu mboka haya munu oondjuhwa unene ndhoka oontonkele, oshoka ohayi ipandula uuna dhavala omayi ogendji. Ohaya landitha omayi ngaka etayi imonenemo iisimpo yawo, oshowoo iisimpo mbyoka hayi landwa iikulya yokuliwa koondjuhwa.

Oshili sha simana oku enda omahala gi ili nogi ili ngaashi oku talela po omahala goombuga. Wu tale nkene, olukalwa lwago luli, kutya okombinga yiimeno osho woo kiinamwenyo ya mo .

Unene omahala ngono gomathuwithilo ohaga kala ge na efano ewanawa. Omo moka to adha omiti dha ziza nawa, dhi na omizile omitalala moka omuntu to yi e to ka thuwa po, e to kala to dhengwa kokapepo koye okatalala nawa.

Aanafaalama yamwe oye li yafula omikanka moka yatulamo ominino dha kundukidha iimeno yawo. Shika ohashi ningile oshipu uuna yahala okutekela iimeno yawo molwaashoka ohaya pungulamo omeya mominino moka.

Uushitwe owo oshinima sha simana oshoka owa yambekwa. Ano ninga omutaleli po gomahala gi ili nogi ili ngaashi; ombuga nomahala ngoka ga nika oondundu, wu tale nkene iimeno naantu haya hupu.

Ombuga ehala limwe ewanawa okutalela po. Ohali kala li na ombepo yi li ngaa shayo, ashike itoyi ko nokahauto okashona. Otoyi ko nohauto ndjoka onene hayi nana komagulu agehe.

Iimeno oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu ngaashi oku tulwa molugumbo opo yaalike po kiinamwenyo mbyoka hayi kala pomudhingoloko.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji ngaashi omashina ngoka haga kunwa iikwamboga . Omashina ngano ogeli haga sile oshimpwiyu iikwamboga mbyoka mokugandja omeya niikulya.

Aantu mboka yena omapya omanene, ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule oshilwa oshinene noha ya endelele.

Owu li onga omunafaalama gwiimeno? Ano owa pumbwa okulongekidha evi lyoye manga kuyele. Ngaashi okulipa uuhoho, tovundakanithamo omeya. Opo likale epu uuna toya okukuna.

Omutekuli goohi okuna okusila oohi oshimpwiyu uunene ngaa okugandja iikulya ya gwana mbyoka yi holike koohi oshowo dhi kale dhina omeya ga yela nawa.

Avocado osho oshiyimati shoka sha talika ko muuyuni sha simana, oshoka oshi li onga oshipalutha sholutu, yo onkenya yayo ohayi vulu okuningwa omagadhi, osho wo okuyakula omikithi dhi ili nodhi ili.

Miikunino yiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oonduli osho wo oondjamba. Etudhi lyondjamba ohali longithwa miinima oyindji ngaashi okuyakula osho wo okutsinina li tidhile oombepo odhindji kokule ndhoka dha nika uupyakadhi.

Owuli onga omunangeshefa go paunongononi, owuna okusila oshimpwiyu iimeno yoye ngaashi iikwamboga, opo yi vule okuliwa kaantu ngweye wu yi landitha po woo.

Iilikolomwa yo momapya oyili ya simana noyi li onga iipalutha, oshoka oto vulu ishewe okuyi landitha wu imonene oshimaliwa shoye. Iilikolwamo oyili ngaashi; omakunde, iilya, omapungu noofukwa nayilwe oyindji.

Omalundu ohaga kala go opala uuna iimeno ya ziza nawa ano natusileni iimeno oshimpwiyu opo twaayiyonagule po yo yilongithwe woo kepipi tali ya.

Aatekuli yoohi, ohaya topola oohi uuna tayedhi munu, muundombe wayoolokathana, opo shikale oshihwepo kuyo, uuna tayedhi tekula, nenge yahala okudhi kuthamo.

Uuyuni sho tawende ta wuhumu komeho ano aanongononi oya totopo okashina hono ko kugongela omwiidhi, opo shiwape shikale oshipu uuna taye kegupungula.

Aanafalama paife oya eta po omukalo gokutula ominino miikunino yawo opo yeshi ya ningile oshipu okutekela iimeno yawo ethimbo ngele lya adha lyokutekela.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oonduli oshowo oondjamba. Oondjamba odhili dha simana oshoka ohaku kuthwa omayego ngoka haga kalongithwa iinima oyindji.

Aanafalama oyendji mongaashingeyi oyaya ponkantu yopuunongononi opo ya wape okulonga iikunomwa yawo oyindji ngaashi mbyoka ya nika iikwamboga, ohaya tulako wo onete kombanda moka muna ominino dhokutekela.

Uuna omvula ya loka nawa, momilonga nenge meendombe nenge miishana ohamu kala muna iimeno haku tiwa omavo. Ohaga kala ga sheneka nawa, gena oongala oontokele, go iiyimati yago iitoye hayi zi mevi.

Omeya oge li ga simana, oshoka ohage tu pe iipalutha, ngaashi oohi ndhono hatu makele, osho wo ohatu vulu oku dhi landitha, opo tu imonene mo iiyemo.

Iimeno oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, opo yaa yonagulwe po kiinamwenyo yomomudhingoloko, osho wo yaa pye komutenya unene, osho wo okumona omeya ogendji.

Omahala gokuthuwila, omahala omawanawa. Oto adha no iimeno yomaludhi nomaludhi ngaashi omilunga, nosho wo iimeno yimwe. Ohamu kala wo mu na uuhala mbono to vulu oku uhala wu li ongoye awike.

Uudhila wumwe ngaashi mboka haku tiwa omahwiyu owa talika ko uudhila womupya, kawuna elago. Ohawu longithwa aniwa kwaamboka haya endele koonkambo. Ngele okadhila hono oka monika, omuntu oha kala a tila kutya okuna shika shimwe tu uvu oshiwinayi.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi muundombe, oha ya tulako oonete kombanda opo ya keelele omeya kaagaye ogendji uuna kuna ombepo ta yi pepe.

Moshikunino shiinamwenyo ngaashi mEtosha otamu adhika iinamwenyo ngaashi oongolo. Iinamwenyo mbyono ohayi gandja onyama osho wo oshipa shokulongitha oonguwo.

Iinamwenyo yokokuti oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu ngaashi oonduli, ohadhi nana aatalelipo kuza kiilongo ya yooloka. Dho ohadhi tu pe onyama, osho wo oshipa shono hashi longithwa okuninga oonguwo.

MOshiwambo oondhila odha simana, oshoka ohadhi gandja omalombwelo oshowo omalondodho ga yooloka. Dhimwe ohadhi gandja omalondodho nenge omalombwelo gomupya, ogelago oshowo guudhigu.

Aanafaalama yiikunino oya kongo ondungedhiladhilo, opo ya tule mo ominino miikunino yawo, shoka hashi ya ningile oshipu uuna ethimbo lyokutekela lya adha. Ominino odha ululwa uumbululu mboka hawu zi omeya ngele koopomba kwa patululwa.

Oohi ohadhi tekulwa pomaludhi ogendji ngaashi gopashinanena naangono omuntu ho vulu okukala wu na okandombe hono wa kwashilipaleka kutya oke na omeya ga gwana nawa, oshoka opu na oohi ndiya kaadhi hole omeya ga luudha. Ohashi eta oohi opo dhi se.

Muuyuni woshinanena aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa mombanda yo taya patulula omeya etaga zimo ga tekele iimeno yawo.

Aanafalama oyendji mbono yena omahala omanene ihaya longowe nuudhigu uuna taya longekidha omavi gawo ethimbo lyoondima ngele lyathiki. Ohaya longitha ashike omambakumbaku, ndyono hali endelele okulongekidha evi.

Uuna to longekidha evi lyoye lyokukuna, longekidha momukweyo, opo shi kale oshipu uuna to tekele omeya ga kale taga tondoka momikweyo, opo iimeno yi mone omeya ga gwana nopethimbo li li nawa.

Iimeno oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, yi kale yi li puuhoho wa gwana, okutekelwa omeya ga gwana, ngono itaaga dhipaga iimeno, go oga yela nawa.

Iinamwenyo ngaashi oondjamba odha pumbwa oku silwa oshipwiyu oshoka kondjamba ohaku zi omayego ,ngono haga ka longithwa iinima oyindji. Yo oshipa shayo ohashilongithwa wo okuninga oonguyo nayi lwe.

Omahala gomainyanyudho ogo omahala gasimana oshoka oho tsakanenemo naantu yayoolokathana mboka teye kupe omadhiladhilo goshinima shoka wahala okuninga moonkalamwenyo yoye.

Iimeno oyo iinima ya simana, oshoka oyili hayi tupe iikuni. Yo ohayi longithwa wo oku panga omikithi dhi ili nodhi ili , uuna tashi ya pa muthigululwakalo osho wo pawu nnongononi.

Momeya gomefuta omu na oohi dha yoolokathana , dhi na uukwatya wa yooloka nohadhi monika omalupita oshoka kehe dhimwe ohadhi kala pomahala gadho.

Ehala mono hamu kala iinamwenyo tayi silwa oshimpwiyu, moNamibia ohali ithanwa Etosha. Omo moka to adha iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili nohamu kala nduno mu na uundombe womeya mpono hayi ya okunwa po opo nduno hapu kala pu na aatalelipo, ngele oya hala okumona iinamwenyo yomaludhi yi li moka.

Emuno lyoodjuhwa olyo oshinima shasimana. Oondjuhwa odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, opo dhi wape dhi gandje, onyama, omayi, nomalwenya ge na uukolele.

Muuyuni wo paife aanafalama otaya longo nuupu oshoka ohaya tula omino dhomeya eta ye dhitsu ombululu opo ya wape yatekele iinamwenyo yawo opo yaganye.

Oondjuhwa oontonkele odha simana molwaashoka ohadhi vala omayi. Aanafaalama oyehole okumuna oondjuhwa dholudhi ndika yawape okulanditha omayi ngele gavalwa. Momukalo nguka ohaya imonenemo iiyemo .

Miikunino yiinamwenyo oto adhamo omaludhi giinamwenyo ga yoolokathana. Moka to adha iinamwenyo mbyoka haku tiwa Ongolo. Iinamwenyo mbika oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu oshoka ohayi gandja onyama, osho wo oshipa shawo ohashi longithwa oku ninga oonguwo.

Oshini ehala ndono lya talikako pamuthigululwakalo goshiwambo lyasimana, lyo ohali silwa oshipwiyu ethimbo nethimbo oshoka opo hapu tsuwa iilya oshowo okuyenga omahuku.

Aanafalama mboka yeli pamuthika gwopombanda ohaya kunu iimeno yawo muushina mboka hawu kala tawu sile iimeno oshimpwiyu mokwiitekela nokukwiipa oonte dholusheno nayilwe.

Omahala ngono ganika ombuga ano ngono ihaaga mono omuloka gwagwana , ohamu kala muna omiti omishuushuuka, omwiidhi omushonalela, shika ohashi ningile oshidhigu kiimeno oyindji yimenemo.

Owuli onga omunangeshefa gwoondjuhwa? Ano, sila oondjuhwa dhoye oshipwiyu oku dhi pa iikulya ya gwana osho woo omeya opo dhi kale nuundjolowele dho dhi vule oku liwa kaantu osho woo oku vala omayi ogendji.

Unene omahala ngono ihaaga mono omvula nenge omeya gagwana oha ga kala ganika omamanya ohamukala owala omiti omishuushuuka oshowo omwiidhi omishuushuuka mo ohamu kala mwatalala shinene.

Aatekuli yoohi oya simana moshigwana oshoka ohaya eta oshiyelelwa popepi. Yo ohaya imonene mo wo iisimpo ngele taye dhi landitha.

Aanafaalama uuna taya longekidha omavi gawo yawape yakune ohaye shiningi momikweyo yo taya tula mo omeya opo evi likale epu uuna lyanina nenge lina omeya gagwana kuyo.

Aatekulu oyendji yiikwamawawa, ngaashi Oondjuhwa oha ya kala yedhi topola. Shoka ye shi ningila oshipu kuyo ongaa okudhi pa iikulya nenge uuna tadhi vala omayi, oha ga kala ga yoololwa.

Oshi li sha simana opo wu longe epya lyoye nuudhiginini ngoye wu ilikolele iilikolomwa ngaashi iilya mbyoka tayi kala onga iipalutha yoye omukaakena gwethimbo.

Omahala ngono ihaapu mono omeya ano ihaamu lokwa lela ohamu kala muna omiti ndhoka dhina omakota omanene oshowo omafo omanene shi kale oshipu kudho opo dhi pungule omeya.

Komahala hoka kwa nika omafuta, ohaku kala kuna oodhila dhoka oontokele, dhimwe oha ku tiwa oonyundu. Ohadhi hupile owala moohi dho ohadhi opaleke efuta.

Aatalelipo oyendji ya za kiilongo ya yoolokathana oye hole oku ka talelapo komahala ngoka ga nika oondundu. Opo ya tale oshilongo nuunshitwe washo nkene wu li ye li kombanda yoondundu oshoka konyala oshilongo ashihe oho kala wu shi wete.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu ngaashi okupewa Iikulya oshowoo okugamenwa opo dhaalikepo kiilikama.

Oku kuna iimeno pawunongononi oshili sha simana oshoka oho kunu iimeno oyiindji mbyoka tovulu oku landitha uuyuni awushe gwoye wu imonenemo iiyemo oyindji.

Esiloshimpoyu lyiinamwenyo ngaashi oonkambe oshili oshinima sha simana oshoka ,oonkamve ohadhi tu ningile omawanawa ohadhi vulu okulongitha onga pomaudhano gomuthigululwakali oshowo ongo osheenditho.

Tekula iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi, ngoye wu gandje iilonga kaakwashigwana yoposhitopolwa shoye nenge yomomudhingoloko, ngoye wu wape wu imonene iiyemo, yo yi ilikolele iiyemo yawo.

Ilandela evi lyoye ngoye wu tunge mo ehala moka tamu vulu okulalwa kaatalelipo nenge kaantu ya yoolokathana, nenge wuli ninge onga ehala lyetalele po.

Omiti odhili oshimeno shasimana ohadhi tupe iinima oyindji ngaashi iiti yokudhika omalukalwa getu , okuhonga iipundi niitaafula noyindjiyindji.

Oshili sha simana oku enda nenge oku talelapo iilongo ya yoolokathana. Wumone uushitwe nkene wuli, oshoka uushitwe muuyuni inawu faathana ngoye wumone nkene omahala gomalukalwa geli.

Oongandu oshinamwenyo shasimana oshoka ohadhi vulu okutekulwa omuntu opo iimonenemo iiyemo ye. Ohadhizi onyama, ohakuzi oshipa shono hashi longithwa miinima oyidji ngaashi, okulongithwa oongaku, oonguwo, omapaya na yidji.

Osha simana opo wu ninge omatalelepo pomahala gasimana noga pumba ngaashi oombuga, opo wu imonene iimeno mbyoka hayi menemo nuuwanawa wayo.

Oku muna oondjuhwa oko uunafaalama uuwanawa. Oondjuhwa odhina uuwanawa owundji ngashi onyama ndjoka hayi liwa ,omayi noshowo omalwenya ngoka haga vulu oku ningwa uukombe. Oto vulu woo okwi ilikolela oshimaliwa shoye una wa landitha Ondjuhwa.

Oshi li sha simana opo wu ninge omunafaalama gwiikwamboga niihulunde, opo wu wape wu gandje iilonga kaakwashigwana yomomudhingoloko ya wape yi imonene mo iiyemo yawo oshowo wo wi imonene iiyemo uuna to yi landitha.

Landa evi lyoye opo wu wape okukuna iimeno ngaashi okandombo, opo wu imonene iiyemo uuna tolanditha oshimeno, ngweye wu wape okumona aataleli po okuza komahala ga yooloka noga yooloka, ngweye osho wo wu imonene iipalutha yolutu.

MOshiwambo aantu shampa ya teya ohaya yele iilya yawo, e taye yi pungula mbyoka yi li iipalutha haya li unene ethimbo alihe.

Iinamwenyo yomokuti oya simana, oshoka ohayi tu pe uuwanawa owindji ngaashi: onyama, oshowo oshipa shayo shoka hashi longithwa okuninga oongaku, oomwigo, omapaya nayilwe oyindji.

Oshili sha simana, opo wu ninge omunangeshefa gwiikwamboga, opo wu gandje iilonga kaakwashigwana yopomudhingoloko ngoye wu wape woo okuya pa iikulya oshali ya mone uuwanawa nontseyo yokuninga uunafalama.

Okulonga iikwamboga oyindji paunongononi osho oshili oshinima shasimana, oshoka oto andjaganeke iikwamboga nuuyuni awuhe mono to ilikolele oshimaliwa, ngoye to gandja wo iilonga.

Tekula oondjuhwa dhomaludhi nomaludhi wu wa pe okwaandjakaneka iilikolomwa yawo ngaashi onyama, omayi, omafufu nayilwe oyindji, ngoye wu wa pe oku ilikolela oshimaliwa shoye.

Osha simana opo wu lye iitungithi yolutu yi li nawa ngaashi: oshimbombo, omboga nosho wo onyama.

Oondunda dhomwiidhi odhili dhasimana, oshoka odhili egameno. Ohadhi gandja omuzile omwaanawa mono omutu tovulu okuthuwapo ethimbo kehe.

Oshili sha simana wutule endhindhiliko pehala lyontumba, opo liwape oku ulikila aatalelipo mboka tayeya po kutya pehala mpoka otapa adhika shike uuna tayeya po.

Oshili sha simana wu tseye omithigululwakalo dhomoshilongo shoye nesimano dha lyo, opo wa pogele nande esiku limwe una waya poshituthi nenge pehala pu na omithigululwakalo dha yolokathana.

Landa evi lyoye, wuwape wuninge omunafaalama gwomiti, noshowo gwiikamboga, wuwape okwiilanditha ngoye wu imonene oshimaliwa shoye shomondjato.

Oshimeno shino oshasimana oshoka ohashi hili aatalelipo okuza kiilongo yeye ye shi konaakone. Phashi eta iiyemo moshilongo sho ohashi mene mombuga moka ihamu monika omeya ethimbo ele.

Oku tekula oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi oshinima sha simana, oshoka oho vulu okugandja iilonga moshigwana, okulanditha omayi ngoye wi imonene iimaliwa yoye oshowo okulya omayi ngoka ge li onga iitungithi yolutu.

Uunafalama woonyanga osho oshinima sha simana, oshoka oto gandja iipalutha mbyokaya pumba moshigwana, ngoye oto gandja oompito dhiilonga e taya ilikolele iiyemo yawo.

Iihulunde niikwamboga oyo iinima ya simana moshigwana. Oyi li ongaa iipalutha yolutu, ya pumbiwa okuliwa komuntu esiku nesiku. Oto vulu oku ma iikwamboga niihulunde ngoye wu kiilikolele oshimaliwa shoye .

Oshi li sha simana wu kale omutalelipo, wu kale to ende nomahala gi ili nogi ili opo wu mone ontseyo yaashoka kwali hashi longithwa nale muuyuni mbwiyaka wookuku.

Oshili sha simana opo wu ninge omunafalama gwiimeno ya yooloka opo wu wape oku andjapaneka iipalutha moshigwana ngwe wugandje iilonga nokulikola oshimaliwa.

Oohi ohadhi eta iiyemo moshilongo uuna tadhi landithwa meni lyoshilongo nenge pondje. Ohadhi vulu okumewa opo omuntu i imonene iiponda nodhi li iipalutha yolutu ya simana.

Iimeno oya pumbwa oku tekelwa opo yikoke tayi endelele yoo kaayi ganye uuna tayidhengwa komutenya ogundji.

Longitha omambakumbaku opo wu wape okuteya iilikolomwa yoye pawuwindji ngaashi omwiidhi ngoka hagu longithwa okutekula iimuna

Oshili sha simana opo wuninge omunafaalama ngaashi gwiihakautu opo wu vule wugandje iilonga moshigwana ngoye wu ilikolele iimaliwa yoye.

Kala gumwe gomwaamboka haya tekula oohi moshilongo shoye ohadhi gandja uuwanawa owundji ngaashi ngele wedhilanditha oto vulu okwiilikolela mo oshimaliwa shoye.

Embakumbaku olyili oshiyenditho shoka sha simana . Ohashi longithwa okupulula ehala ndyoka itaali vulu okupungulwa kiimuna oshowoo okukuna.

Oshili shasimana opo wuninge omunafaalama, kuna iikwamboga ngoye wuwape wu andjakaneke iikwamboga noshilongo ashihe, ngoye wugandje iilonga kaakwashigwana yawape yiimonenemo oshimaliwa shawo.

Omuntu oto vulu oku etapo oshikunino shoye shiikwamboga opo wu imonene iiyemo yoye. Oyili wo ongaa esipamugongo lyolutu.

Longa nuudhiginini opo wu wape wulande ngweye wuninge omunafaalama goku kuna iikwamboga paunongononi , mbyono to vulu oku andjanganeka moshilongo nenge muuyuini .

Landa okashina koye kokupulula kokoonyala hono to vulu oku longitha okupulula opo wu longekidhe evi lyoye uuna wa hala oku kuna.

Landa evi ngoye wutungemo ehala lyomatalelepo opo wi imonenemo iiyemo yoye uuna aantu tayeya oku kalamo ,oku talelapo. Ehala lyoye nali kale lina egameno ewanawa opo aantu yeli hokwe.

Oonzo dhomeya odha yoolokathana , opena dhono to vulu oku adha pomahala ngaashi ga nika omamanya. Omahala ngono ihapu vulu oku kalwa ashike omahala omawanawa noku talelapo. Omahala mpono to vulu oku kala nofamili nenge nookuume tamu kundathana ne tamu tala uunshitwe nkene wuli.

Ninga omapekapeko nuyelele nkene wuna okwilonga nkene uunafalama woputekinika hawu longo ngweye owi imonene oshimaliwa shoye mendelelo.

Tameka oku tekula oohi ngoye wu wape wumone omakwatho okuza kepangelo lyoshilongo shoye. Wu wape oku imonena oshimaliwa shoye ngoye wu wape oku gandja iilonga moshitopolwa shoye.

Iinamwenyo oya pumbwa oku silwa oshimpiyu, oshoka ohayi hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo ya yooloka, opo ye ete oshimaliwa moshilongo. Yo ohayi opaleke uushintwe.

Omiti oshinima shasimana , ohadhi opaleke uushitwe, ohadhitupe ombepo ndjono hatufudhilemo, ohadhilongitha wo okuhakula omawuvu ngomaludhi nomaludhi.

Oshili sha simana omutaleli wu tseye uuwanawa wuunshitwe wuuyuni ngaashi oku talela po omahala ngoka ga simana muuyuni, oku tala nkene eyopalo lyili lyuuyuni.

Ongandu oshinamwenyo shoka hashi kala uunene momeya oshili hashi gandja omauwana uunene ngaashi onyama noshipa shawo ohashi longithwa okuninga omapaya, oongaka, omagala nayilwe oyindji.

Oshi li sha simana wu ilikolele ehala lyoye ngweye wu tulepo okandama wu wape okutekula oohi, ngweye wu gandje iilonga kaakwashigwana yopomudhingoloko mpoka ya mone iiyemo yawo ya wape ya ikwathe osho wo wu mone iiyemo wo.

Ikongela oka shina koye koku pulula wu wape wuka longithe ngweye mwene miikaha yoye ngweye mwene opo shikale oshipu kungweye ngele tokunu shashino evi olya gawululwa nawa.

Omunafalama owa pumbwa oku sila iimeno yoye oshimpwiyu, uunene okuyi tekela omeya ga gwana opo yi koke tayi endelele, yi yikale yina uukolele.

Oongombe odho iinamwenyo ya simana oshoka ohadhi gandja omauwanawa ogendji ngaashi omahini, onyama, oshowo oshipa shawo ohashi longithwa okuninga oonguwo, oongaku nomapaya nayilwe oyindji.

Ninga omunafaalama gokukuna iimeno paunongononi . Imonena oshimaliwa shoye oshindji ethimbo nethimbo. Ngoye wuhile aataleli mboka tayeya okushi konakona ethimbo nethimbo.

Sila oohi oshimpwiyu ngweye wu wape wu dhi tekule. Odhili dha simana oshoka oto vulu okwiimonena oshimaliwa ngele wedhi landithapo. Odhili woo onga iipalutha yolutu ya pumbiwa esiku nesiku.

Oshi li shasimana wu ninge omutalelipo weende niilongo ya yoolokothana, opo wu mone uuwanawa wuushitwe ngaashi okutalelapo oondundu, oombuga oshowo omahala ngoka gasimana muuyuni.

Tekula iinamwenyo yomokuti ngaashi oonkoshi opo wu imonene iiyemo. Ohadhi gandja onyama, iipa yadho ohayi longithwa okuninga oongaku, oonguwo, omagala, go omafufu gadho ohaga longithwa oku ninga oonguwo.

Oshili shasimana opo wukale omunangeshefa wiikwamboga, wiihape niikungumutula opo wiimonene oshimaliwa shoye shomondjato, ngoye wuwape okugandja iitungithilutu moshigwana.

Oshi li sha simana oku ya pehala lya mwena, mpoka mu li naanangeshefa ooyakweni tamu itu li lemo omayele, nkene muna oku humitha komeho oongeshefa dheni, na nkene muna oku gandja iilonga kaakwashigwana.

Tunga okandama komeya pegumbo, opo wu wape okutekula oohi dhomaludhi nomaludhi, ngoye wu dhi landithe opo wi imonene oshimaliwa okuziilila mokumuna oohi dhomaludhi.